Abaana abali mu yinifoomu bazze okusunda ku mazzi ku bbowa banyweko. Ababiri be bali mu kunywa amazzi omu aga agakutte agatadde kkamwa omulala gali mu mmuyiikira ku mikono gye.

Omuntu ono ali mu kugezaako kuggyawo ensigo ze baasimba mu bbeedi ng'azikyusa aziteeke mu binnya byayo ebituufu.

Empologoma ekaayuukidde akaweewo bw'ekasanze mu mu nsiko omuli omuddo n'omuli obutiititi.

Ekyennyanja ekiyina kkala ennyingi kiri mu mazzi. Kiyina obukuubo ku biwa... ku biwawaatiro byakyo. Buno obuntu obuliko bukiyamba oku... okutambula obulungi mu mazzi.

Essomero liyina ebizimbe bisatu, oluggya lulimu paasikalamu omusimbe naa ne ne n'obumuli, obukomera obulabisaawo obulungi n'emiti eminene n'obutini obuleeta ekisiikirize ng'omusana mungi.

Omuntu akutte eky'ennyanja mu ngalo ze. Eky'ennyanja kiyasaamiridde. Akutte ekye ekyensuti oba eky'emabega akikwatidde mu mukono gwe ogwa ddyo, ogwa kkono gukutte ekitwe n'omubiri.

Omusajja ali mu nnyanja mu lyato eddene akutte enkasi n'agisimba wakati w'amazzi eryato liyimiridde.

Maama ali mu ddwaliro, amaze okuzaala akaana ke, bakabisse obugoye bakambazza n'obogoye obumubugumya, akakutteko obugalo bwe.